Hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze giikko daro gammo dunguza shurabe mayda nayti issife shiiqidi ufayetishe guppishe dizayssa xeellays.

Hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze giikko daro asati kaame oge bolla ke7idinne gaammo dunguza pooxa ba kushan oyqqidi yafarara eqqi dizayssa xeellays

Ta qasse ayssan xeellashe dizay aaze giikko daro cima aayetinne aawati issife shiiqidi issi sohon utti dizayssa xeellashe deays

assan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko gaammo aawa cima aawatinne hara dumma dumma asati issife shiiqidin eqqi dizayssa deyays

tani hayssan qasseka be ashe dizay aaze giikko qasseka gammo dunguza may7daytinne qasseka zaysse woga may7o mayda asati issife shiiqidi eqqidinne uttidi dizayssa xeellays

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko daro asati shiiqidi utti dizayssanne eeta sintharakka qasse qeemesqele may7o mayda heedzdzu asatikka uttidi deettes

ta qasse hayssan ha'i xeellashe dizay aaze giikko asata keeththey woddey ekkin qasseka asati shiiqidinne issoy issowara haasayishe dizayssa xeellays

hayssan ta qasseka xeellashe dizay aaze giikko wogga keeththa garsan issi qommo may7o mayda attuma nayti eqqidi kushe baqqishe dizayssa xeellays

tani qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko kehi ayfes xeelin lo7iza haaththeynne pude qoletishe pooqetinne diza issi soho be7ayis

hayssan qasseka tani beyizay aaze gikko daro asati yiishe qasseka yiza imathatikka irbaane qanxishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

ta qasse ayssan xeellizay aaze giikko gaammo cima aawati issi wogga kawo oosancha aawata bullukko umayzishe dizayssa xeellays

Wogganne kehippe aaho daase garsan gitta kawo oosanchcha asati issippe shiiqi uttidinne issi qofa ezgishshe dizayssa xeellays

Hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan gitta kawo oosancha asati issi qofa siyishe dizayssa beyays

hayssan tani qasseka xeellizay aaze giikko gaammo dunguza may7o mayda asatinne hara dumma asati uttidinne eqqidi dizayssa xeellays

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko gammo dunguza pooxanne koote mayda asati uttidi dizayssa xeellays.

Hayssan qase ta be'izay aaze giikko gitta giya gaaththan booththa dirbadiretinne qasseka laxanati dumma dumma miishetii bayzettishe dizayssa be'ays

hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze giikko wora medosati qasse issife shiiqi uttidi dizayssa hayssan xeellays

hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze gikko asati qasseka maca nayti ba dere woga may7o umaydi issife shiiqi eqqi dizayssa xeellays

hayssan qasseka tani xeellizay aaze giikko daro asati gammo dunguza may7o maydinne pooxaka qasse be qoodhe bolla yeggi shiiqi eqqi dizayssa qasseka poto denthiza naytikka poto denthishe dizayssa beyays

hayssan ta qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa gaaththan qasseka gammo dunguza pooxa may7di utti diza asata xeellays

hayssafe ta xeellashe dizay aaze giikku daro maata keeththati lo7idi keexeti dizayssa mitha wogga mithatanne gita keelataka xeellays

ta hayssafe qasse xeelishe dizay aaze giikko nayti qasseka badere woga dursa durishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze giikko issi guutha naay qasseka issi guutha dorsa laqa oyqqi eqqidi dizayssa xeellays

Ta hayssan ha7i qasse xeellashe dizay aaze giikko gitta wora garsan asati qasseka hamettishe dizayssa hayssan xeellays.

Qasseka ta hayssan xeellizay aaze giikko asati inba kushera oothtida keehippe lo7iza safetetanne dumma dumma leemate ta hara qommotaka xeellays.

hayssan qasseka tani be ashe dizay aaze giikko heedzdzu indeti ba dere wogatho umaydinne oge bolla hamettishe dizayssa xeellays

hayssan qasseka ta xeellizay aaze gikko gittanne wogga aaho denba bolla daro asati woxxishe dizayssa hayssan xeellays

hayssan qasseka ta xeellizay aaze giikko asati shiiqidinne leemate bolla kaththay aadhdhin miishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

ta qasseka hayssan ha'i xeellashe dizay aaze giikko wogga cilila gade denba bolla daro asati shiiqi eqqi dizayssa xeellashe days

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aazee giikko keehippe gittatidi bettiza issi qorqoro keeththa xeellays iza matarakka issi aseka be7ays

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko keehippe leela shidi keexettidi diza wogga maata keeththan beyays iza matarakka qasse asati eqqi dizayssaka beyays

ta ayssan xeelizay aaze giikko gitta leelashidi keexettida maata keeththa xeellays keeththaza guyerakka qasseka uutha muruta be7ays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko asati ba kushen oossiza dumma ototanne leemateta safeta ta be ashe deays

tani hayssape qase xeellashe dizay aaze giikko qase issi giya garsan bayzettishe diza duma duma dirba diretanne laxanata hessayssa malata beyayis.

Hayssan tani qasseka be ashe dizay aaze giikqo keehippe daro lo7iza issi quma keeththa hayssan qasseka ha7i tani be ashe de7ays.

Hayssafe ta qasseka xeellashe dizay aaze giikko nu dere itiphiyan issi malalisiza soho geetetti erettiza soozappe issinoza xeellays..

ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze gikko issi abba matan issi qommo may7o mayda asati shiiqi eqqi dizayssa be7ays

Ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi addey keehippe wogga aaho gitta mole ba kushan oyqqi eqqidayssa xeellays.

tani ayssan qasseka xeellizay aaze gikko dagammo dere asati ba woga may7o maydi ba qasseka ba masqala bonchanawu shiiqi kei dizayssa beyays

keehippe xeellin lo7iza wogga keeththa garsan na7u addeti eqqi dizayssa beyays eeta sinthanka keehippe daro makrofooneti eqqin haasayishe dizayssa xeellays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay azee gikko bonchettida gitta kawo oosanchataranne daro poolisetara hayssan qasseka deettes

ta hayssan qasse xeellizay aaze gikko issi donza addey uttidi dees iza sinthan maykirofooney eqqin qasseka haasayishe dees

hayssan ta be izay7aaze giikko gittanne wogga koronte mithatanne shuubota hayssan qasse tani ha7i xeellashe days

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze gikko maatay dolishe diza wogga denba gade bolla issi addey eqqi dizayssa xeellays

ta qasse hayssan xeellizay aaze giikko issi keeththa sintsan asati karetha shubo birshishenne xeellishe indizayssa xeellays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko kaamey mooretin kaame nayti shiiqi ichidinne gaathan geli ooththishe dizayssa xeellays

hayssan ta qasse xeellizay aaze giikko gitta denba bolla eqqidi diza wogga gitta koronte mitha xeellashe inde7ays

ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga projekte daro asati shiiqi eqqidi xeellishe dizayssa beyays

Issi wogga quma keeththa gaaththan asati iyafarara issife shiiqidi qumay aadhdhin quma issife shiiqi mishe dizayssa hayssan xeellays

Hayssan tani qasseka xeellizay aaze giikko issi na7ay borssa ba zokkan ba7idinne ba kushen moybale oyqqidi xam7ishe dizayssa hayssan xeellays.

hayssan tani qasse beyizay aaze giikko gitta wogga aaho denba gade bolla gade goyiza wogga kaamenne issi addey iza matara eqqi dizayssa xeellays

ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan gitta madrakenne qasseka asati gaaththan haasayishe pootoykka dendettishe dizayssa beyays

tani hayssan qasse be ashe dizay aaze giikko issi oge duona bolla issi tukke keeththa be ashe woykko xeellashe deays

Gittanne keehippe aaho keeththa beyays ha keeththa gaaththan daro asati shiiqi uttidi dizayssaka be'ashe de'ays issi addey qasseka ba sinthan komputere woththidi xam'ishe dizayssaka xeellays.

Hayssan ta qasseka be'ashe dizay aaze giikko keehippe daro lo'iza keeththa xeellays. Ha keeththa gaththanika lo'iza korontiya oydetikka deettes.

hayssan tani inqasse xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan issi xaraphe matan asati shiiqi uttidi dizayssa xeellays

hayssafe ta qasseka be ashe dizay aaze gikko tamay iita tamay dendikko yiidi asata maaddiza asati issi bota yiidi haathe qolishe asata maadishe dizayssa beyays

ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi qommo mayo mayda daro pooliseti issipe shiiqi eqqidi deettes

hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan daro poolisetinne hara dumma asati issife shiiqi dizayssa beyays

wogganne ikehippe aaho keeththa garsan issi qommo may7o mayda asatinne qasseka hara dumma asati shiiqidi eqqi dizayssa xeellays

hayissafe ta xeellashe dizay aaze giikko wogga gitta keeththa garsan keehippe daro asati maarara uttidinne issi miishe xeellishe dizayssa be'ays

Qasseka tani xeellashe dizay aaze giikko keehippe ayfes xeellin malaliza wogga pooqenne qasseka shuchchara ginbettida hara dumma dumma keeththataka xeellays

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikku issi na7u asati issi pooqe bollafe duge wodhishe dizayssa xeellays

keehippe ayfes xeellin malaliza wogga aaho fooqe keeththa xeellays ha keeththa sinthan mithatinne qaseka asati himitishe dizayssa xeellays

Ta hayssan qasse be'ashe dizay aaze giikko issi keeththa garssan asati cugan cugan uttidinne issi aaway haasayishin shiyiishe dizayssa be'ays

Hayssafe tani qasseka beyizay woykko xeellizay aaze giikko wogga gitta puuqa keeththa beyays iza gaaththaneka dumma dumma miishati ba yizettishe dizayssaka xeellays.

Hayssappe tani xeellizay qassekka aaze giikko wogganne gitta leelashshe xeelin lo'iza wogga worqe hayssan qasse xeellays

ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze gikko issi shuchchafe buro keexxetishe diza issi keeththa xeellashe deays

Keehippe wogganne gittati beettiza keeththa beyays ha keeththa garsan daro asati shiiqi uttidinne eqqidi dizayssaka qasse hayssan xeellays

hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga kaame ogenne qasseka gittatidi kiixxettida pooqetanne dumma dumma miisha ta xeellays

Ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi wogga keeththa qasse beyays ha keeththa garsanekka keehippe lo7iza oydetanne xarapheka beyays.

tani qasseka hayssan xeellizay aaze giikko gittanne keeyippe wogga woranne gitta zuma xeellashe days. iza ha baggarakka shuuchchafe keexettida issi keeththa xeellays.

tani hayssan qasseka be ashe dizay aaze giikko leela shettidi keexetti diza wogga puuqa keeththa beyays iza gaththanekka asati hamettishenne uttidi dizayssa xeellays

Hayssan qasse ta xeella she dizay aaze giikko keehippe daro malalisiza lo7iza gitta pooqe keeththa beyays iza matarakka dumma dumma keeththatinne mithati kaamey ogetikka deettes

hayssan tani qasseka be7ashe dizay aaze gikko issi keeththa sinthan asati eqqidinne uttidi dizayssaka hayssan xeellays

hayssafe tani qasse xeelizay aaze giikko na7u bootha may7o maydi diza lo7iza maca nayta hayssan qasseka ha7i xeellays

tani hayssan qasse xeellizay aaze giikko gaammo dunguza pooxa may7dayssinne issi ayfe bolla manaxire wottida addey eqqi dizayssa xeellays

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko kaaroteynne hara miishati xaraphe bolla uttin heedzdzu macatikka iza xeellishe dizayssa beyays.

ta hayssan qasse xeellizay aaze giikko issi mishiriyo beyays ha mishiriyakka ba kushen moybayle oyqada eqqa dizayssaka qasse xeellays

Hayssani qasseka xeellashe dizay aaze giikko hakime keeththan asati bawu akamana go'ettiza maa shinetanne qasseka algakka be'ays

Tani hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi kaame bollafe asati qasseka eqa wothtishe dizayssa hayssan xeellays

Hayssan ha'i tani qasse xeellizay aaze giikko issi kaame oge bolla asati eqqi dizayssanne kaametikka eqqi dizayssa xeellays.

Ta ayssan ha'i xeellashe dizay aaze giikko issi daasa garsan daru asati ba ayfey sakin ayfey akamettanawu akamettishe dizayssa xeellays.

ta qasse hayssan be ashe dizay aaze giikko issi keeththa gaaththan asati issife shiiqidi eqqi dizayssa hayssan xeellays

Hayssan ta qasseka xeellashe dizay aaze giikko daro asati ba ayfe akamettana yiidinne ayfe akamettishe dizayssa xeellays.

Ta hayssan ha'i qasse xeellashe dizay aaze giikko daro asati issi sohon shiiqi uttidinne issi qofa xeellishe dizayssa be'ays

Hayssan tani qasseka be7ashe dizay aaze giikko toketidi indolishe diza keeyippe daro puuteta hayssan qasseka xeellashe de7ays.

hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze giiqqo issi donza addey ha milxi ooththi xeellishe dizayssa hayssan qasseka beyays

ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze iggikko issi girgida bolla xaafettida xuufe asati xeellishe kushe baqqishe dizayssa beyays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko wogga gitta kaame ogenne ha kaame ogeza matarakka issi quma keeththa qumay bayzettiza keeththa xeellays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi kaame matan oyddu attuma addeti eqqidi dizayssanne kaameza bolla koronte gaanekka dizayssa be'ays

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi oge matan diza issi suqa keeththa xeellashe woykko be ashe deays

Hayssan ta qasse xeellizay aaze gikko korontera keehippe lo'iza gitta pooqa keeththa xeellashe deyays iza sintharaka wogga misile laxafeti dizayssaka beyays.

Hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko wogga gita gade bolla gita mithatanne keeththata xeellashe deays.

Hayssan tani qasseka be ashe dizay aaze giikko wogga tamare keeththa dirsa hayssan qasseka be ashe de'ays.

Hayssafe ta ayi xeelizay qasse aaze giikko shuchchafe licettidi oosettida kaame oge xeellays ha ogeza bollaka heenne ha hamattiza asataka be7ays.

Tani ayssan xeellashe dizay aaze giikko wogga gitta puoqenne ha puoqeza sinthara qasseka wogga addababayekka xeellays.

Ta hayssan qasseka be7ashe dizay aaze iggikko gitta kaame ogenne wogga gitatidi beettiza gitta adde baabaye xeellashe days.

Hayssan qasseka ta be ashe dizay aaze giekko asati makamen qasse lamba duqanas go'ettiza issi soho be ashe deays.

Hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze gikko issi bonchettida poolisey uttidi ha milx histi xeellishe dizayssa beyays.

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko asati qasse pirde keeththan biidinne ba wussane ekkishin qadaynay izara shociza issi mitha misatiza miisha beyays.

hayssan tani xeellizay qasse aaze giikko issi keeththa garsan maarara oydeti uttidinne xarapheteka maarara dizayssa hayssan xeellays

Ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze iggikko issi karetha may7o may7da maca naaya ba kushan maykirofoone oyqqada waraqeetappe nababashe dawus

ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko wogga nu dere itophiya bayndira be7ashe deays iza matarakka issi asa kushe beyays

Ta qasse ayssan xeellashe dizay aazeegikko issi asi moorikko qashetishe kushen aadhdhiza katena aadhdhidi diza kushe beyays

hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze giikko daro maxaafati maarara licettidi utti dizayssa hayssan qasseka xeellashe deays

Tani hayssan ha'i be ashe dizay aaze giikko ganu dere itoophiya bayndiranne issi iskirfto oykki diza kushe be ashe deays.

Hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze giikko issi donza addey ba sinthan komputereya wothtidinne issi soho milxi ooththi xeellishe dizayssa beyays

ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko asati tamari wursidinne anjettishe mayza mayo maydi daro asati ba kushe dhoqu ooththi eqqidi dizayssa beyays

qasseka tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko wogga keeththa garsan asati isti qofa bolla shiiqidi haasayishe utti dizayssa xeellays

hayssan ta xeellizay aaze giikko issi girgida bolla laxafettidi diza miisha asati qasseka pooqidi densi iza bolla diza xuufeza xeellishe dizayssa be'ays

ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko kaame oge bolla diccishe diza iita maatatanne buura ta asati denthishe dizayssa xeellays

hayssan tani ha7i xeellizay aaze giikko kaame oge bolla iita buurata shiishshidi efiza kaamey laagetishe dizayssa xeellays

hayssan ha7i ta xeellizay qasse aaze giikko daro ubuurati qoleti dizayssa beyays ha buurata matara qasseka madabara oykqidi iza matara ekqi diza asataka xeellays kaameka beyays

Ta ayssan qasse xeellizay aaze giikko oge bolla qolettida iita buurata asati shiishidi kaame gaathtin caani efishe dizayssa beyays

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko iita buureta hayssa madabaratanne dumma dumma iita buureta hayssan qasseka xeellashe days

qasse ta hayssan xeellizay aaze gikko oge matan qolettida iita buuratanne coo diccishe diza maatata asati denthishe dizayssa beyays

hayssan ta qasseka xeelizay aaze giikko kaame oge bolla qolettida iita buurata asati fittishe dizayssa hayssan xeellays

ta ayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko asati iita buurata qasseka shiishshidinne kaameza bolla qolishe dizayssa be7ashe days

Hayssan ha'i ta qasse xeellashe dizay aaze giikko gittakame oge bollafe asati fitora ogeza bollafe iita buura pittishe deettes.

Ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikku issi kaame oge bolla issi kaamey eqqidi dizayssa hayssan qasseka xeellashe de7ays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko kaame bolla asati iita maata buurata shiishshidi hude caanishe dizayssa xeellays

Tani hayssan qasseka be ashe dizay aaze giikko asati iita buura shiishshidinne kaame bolla caanidi efishe dizayssa hayssan xeellays.

qasseka tani hayssan xeellizay aaze gikko asati oge bolla pittishe pito oyqqidi eqqi dizayssa hayssan qasseka xeellashe deays

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko guuththa naay paydda matawuqa ekkanaas ayfe ashara immishe dizayssa qasseka xeellays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi na7u addeti uttidi dizayssanne issi addey qasseka issi addeza foto denthishe dizayssa beyays

hayssan ta qasseka xeelizay aaze gikko gitta gitta kawo oosancha asati madrake bolla eqqidi dizayssa xeellashe days

Hayssan qasseka tani beyizay aaze giikko issi lo'iza maca naaya payda matawuqa ba kushen oyqada utta dizayssa hayssan qasse xeellays.

hayssafe ta qasseka xeellizay aaze giikko issi keeththa garsan oyddu attuma addeti shiiqidi utti dizayssa hayssafe qasseka ta xeellays

tani qasse hayssan xeelizay aaze gikko qasse asati issi keeththa garsan uttidi dizayssa xeellayse ta sinthanka qasse komputere dizayssaka beyays

ta ayssan hayihi xeellizay qasse aaze igikko heedzdzu asati issife eqqidi haasayishe dizayssa be ashe deays

Hayssan tani qasseka be ashe dizay aaze giikko issi wogga telefishine misatiza miisha asati shiiqi eqqi xeellishe dizayssa beyays.

hayssan tani beyizay qasse aaze giikko bonchettida gitta kawo oosancha macasiya qasseka issi kare dere asara naas eqqi dizayssa beyays

hayssan qasseka ta xeellizay aaze giikko issi qommo may7o mayda nayti eqqidi dizayssanne ba kushan ciishsha oyqqidi kusheka baqqishe dizayssa beyays

ta qasseka hayssan xeellizay aaze giikko nu dere kawo aymede abinne kare edereppe yida issi aaway oyketidi hamettishe dizayssanne eeta matarakka hara pooliseti dizayssa beyays.

hayssan tani xeellizay qasseka aaze giikko keehippe lo7iza keeththa garsan kare dereppe yida asatinne hara nu dere asati issife hamettishe gelishe dizayssa xeellays

Hayssan qasse tani xeellashe dizay aaze giikko ammano aawatinne gitta qasseka gaho oosancha asati issipe shiiqi eqqi dizayssa xeellays.

hayssafe ta qasse xeellizay aaze giikko gita kawo oosancha asati gammo dunguza maydi yiishe asati mokkanas qirbaane qansishe dizayssa xeellays

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko keehippe daro asati mithanne dumma dumma miishata oyqqidi woxxishe guppishe dizayssa xeellays.

ta hayssan be ashe dizay aaze geekko issi abba matan issi aaway eqqidinne maykrofoone iza sinthan eqqin haasayishe dizayssa xeellays

hayssan ta qasseka xeellashe dizay aaze giikko asati gitta kawo oosancha asata mokkishe dizayssa hayssan qasseka tani xeellashe de7ays

hayssan ta qasse xeellizay aaze giikko gitta kawo oosancha asati issi soho bishe dizayssa hayssan qasse xeellashe deays

tani hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi qommo may7o mayda nayti eqqidi kushe baqqishenne ba kushan ciishsha oyqqidi deettes

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko daro attuma addeti issi mithafe oosettida miisha ba kushen oyqqidi eqqi dizayssa xeellays

ta ayssafe qasse xeellizay aaze giikko issi keeththa gaaththan asati shiiqidinne issi qofa minxi ooththi xeellishe dizayssa be'ays

ayssan xeellashe dizay aaze giikko heedzdzu maca nayti issi mithafe oosettida miisha ba kushen oyqqidi iza gaaththara ha xeellishe dizayssa beyays

Ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan asati eqqidi dizayssa hayssan qasseka xeellashe days.

Hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze giikko issi donza addey madrake bolla eqqidinne iza sinthan maykirofoone shiiqi eqqin haasayishe dizayssa beyays.

hayssan tani qasse beyizay aaze giikko issi wogga keeththa garsan poolisetinne dumma dumma hara asati issife uttidi dizayssa xeellays

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko darro asati poolisetara gididinne issi soho bishe dizayssa hayssan xeellays

tani ayssan qasseka xeellizay aaze giikko poolisetinne dumma dumma asati issife shiiqi uttidinne haasayishe zooretishe dizayssa beyays

Ta hayssan ha'i qasseka xeellashe dizay aaze giikko daro pooliseti wogga keeththa garsan uttidi shiiqi issi qofa siyishenne xeellishe deettes.

hayssan ta qasse xeelizay aaze giikko gitta bonchettida wogga poolisey ba kushan maykrofoone oyqqidi haasayishe dizayssa xeellays

Tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko daro pooliseti issi gade bolla yafarara eqqidi diza issa hayssan qasseka xeellays.

gittanne wogga aaho daase garsan gitta kawo oosancha asati issife shiiqidinne hara dumma dumma asatara uttidi issi qofa xeellishe dizayssa beyays

Hayssan tani qasse xeellizay aaze giikko gitta dembba gade bolla asati eqqidinne na7u addeti ba kushen waraqeeta oyqqi dizayssa be7ays.

Tani ayssafe qasse xeellashe dizay aaze giikko gitta kawo oosancha issi mishiriyo xeellays ha mishiri sinthenka maykirofoone eqqin haasayashe de7awus

hayssanta qasseka xeellizay aaze giikko gitta kawo oosancha asati issi warqeta bolla xaafishe dizayssanne eeta matarakka na7u asati eqqi dizayssa be'ays

ta hayssan ha7i xeellashe dizay aaze giikko keehippe idaro asati wogga denba gade bolla shiiqidi eqqidi dizayssa xeellays

Hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze giikko na7u gammo cima aawati ba kushen xambaro oyqqidi eqqi dizayssa xeellays

tani ayssan ha7i xeellashe dizay aaze giikko issife daro macati shiiqi uttidi dizayssa beyays eta sinthanka issi macasiya eqqada haasayashe dawus

Ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi wogga gitta denba bolla asati oyde bolla uttidi dizayssa xeellays.

Ta qasse ayssan be ashe dizay aaze giikko wogga gitta denba bolla issi addey puute tokkidi akafara biitta ushshishe dizayssa beays.

hayssafe qasseka tani be izay aze gikko issi xaafettida xuufenne issi qasseka asi oyqqi idiza muybayle xeellashe deays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi macaynne issi adduma attey saroketishe dizayssane hayssan qasseka xeellays

hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi mitha garsan asati shiiqi uttidinne issi qofa tamarishe dizayssa beyays

Ta qasse hayssan ha7i be ashe woykko xeellashe dizay aaze gikko issi heeran keehippe daro asati heenne ha hamitishe dizayssa xeellays

Ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keethaa garssan asati shiiqi uttidinne eqqidi deettes ha asatikka kushe baqqishe deettes.

hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze gikko issi wogga katama beyays ha katama gaaththan daro kaametinne daro asati deettes

Tani hayssan qasse xeelizay aaze giikko kaame oge bolla qasseka peresgaari issi addey laggishe bizayssa beyays.

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa gaaththan asati ba sinthan komputere woththidi nababishe xeellishe dizayssa beyays

Ta hayssan xeellashe dizay aaze eggikko gitta wogga kaamey oge bolla issi ikaamey laagetishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

ta ayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko wogga gitta kaame oge bolla keehippe daro kaameti heenne ha laagetishe dizayssa xeellays.

Ta ayssan ha'i xeellashe dizay aaze giikko issi keeththe garsan darro asati eqqidi dizayssanne qasseka na7u asati utti dizayssa beyays.

tani hayssan qasse xeellizay aaze giikku oge duuna daro asati kaame naagishe eqqidinne uttidi dizayssa hayssan qasseka xeellays

hayssan qasseka ta xeellizay aaze giikko asati nababanaw go7ettiza daro maxaafati liceti dizayssa hayssan qasseka xeellashe deays

Ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi guutha kaame bolla keehippe daro asati bollaninne gaaththan un'ettidi dizayssa beyays.

Hayssafe ta qasse xeellashe dizay aaze giikko issi asi madraka bolla keidinne ba kushen maykirafoone oyqqidi haasayishe dizayssa xeellays.

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko wogga denba bolla nayti kuwaase ka7ishe dizayssa hayssan xeellays

hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi macasiya ba sinthan sine wothadanne tukke duqashe dizayssa xeellays

ta ayssan ha7i xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga kaame beyashe deays ha kaameza gaaththika gelishe diza daro asataka xeellays

Hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi addey guutha keeththa gaaththan uttidinne iza keeththeza guyerakka daro asati dizayssa xeellays.

ta ayssan xeellashe dizay aaze giikko wogga gitta wora garsen gogishe diza wogga gitta shafa haathe xeellays

hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze gikko gitta wogga aaho gade bolla keexetti diza qorqoro keeththatanne gitta gitta mithata be'ays

Ta ayssafe qasseka xeellizay aaze giikko gitta gogishe diza haaththa beyays ha haaththa matarakka nayti eqqidi dizayssaka xeellays.

ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze gikko issi qorqoro keeththa matan cilila denba bolla daro asati eqqi dizayssa be'ays

Ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikku issi lo'iza sohon issi naay itophiya bandira maydi eqqi dizayssa beyays.

Issi wogga cililo denba gade bolla issi attuma naay qasseka itophiya bayndira maydinne eqqi dizayssa xeellashe deays.

hayssan ha7i qasse ta xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga denba gade bolla diccishe diza guutha mithatanne maatata beyays.

hayssan tani qasseka be ashe dizay aaze giikko heedzdzu asati issi qommo shurabe maydi zokko zaaridi eqqi dizayssa xeellays

Hayssan tani qasse xeellizay aaze giikko issi keehippe lo'iza sohon issi guutha maca nayya eqqada dizayssa hayssan qasseka xeellays.

ta ayssan qasse xeellizay aaze giikko aho bollara gittahaate gogishe dizayssa beyays izaa xeellanawuka shiiqida daro asataka xeellays

hayssan qasse tani xeellashe dizay aaze giikku daro asati shiiqi eqqi dizayssa beyays qasseka eeta sinsarakka issi maca naya ba kushen waraqe ta oyqa dizayssaka beyays

Ta qasse hayssan beyizay aaze giikko daro asati payda matawuqa misgeba maxagabettanawu shiiqi eqqi dizayssa xeellashe days

qasseka ta hayssan xeellizay aaze giikko asati issi sohon shiiqidinne issi ba qofa polisanawu xaafisishe dizayssa be,ayis

Hayssafe tani ha7i xeellashe dizay aaze giikku nayti fayda matawoqa mizgaba mazagabettanawu yiidi eqqi dizayssa xeellays

hayssafe ta xeellashe dizay aaze giikko anayti qasseka fayda matawoqa mizgeba mazagabetishe dizayssa xeellays

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko daro cima aawati qasseka shiiqidi yafaran eqqidi dizayssa hayssan xeellays

ta hayssan qasseka be'ashe dizay aaze giikko shuchchafe licettidi oosettida kaame oge bolla asati shiiqidinne payda matawoqa mizgeba mazagabetishe dizayssa xeellays

Hayssan tani qasseka be ashe dizay aaze giikko daro asati payda matawaqa mizigeba mazagabettanawu shiiqidi dizayssa xeellays

Hayssafe ta qasseka be ashe dizay aaze giikko issi gitta mitha garsan daro asati fayda mizigeba mazagabettanau shiiqidi eqqi dizayssa beyays.

Ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikku asati payda matawoqa mizgeba mazagabettishe dizayssa hayssan xeellays.

Ta hayssan xeellizay aaze giikko daru asati fayda matawoqa misgeba mazagabettanawu shiiqi eqqi dizayssa hayssan qasseka xeellays.

hayssan ta qasseka xeellashe dizay aaze giikko asati fayda matawuqa ekkanawu shiiqi uttidinne mazgabettanau yidayssa be ashe deays

Kasse ta hayssan xeelishe dizay aaze giikko asati shiiqidinne payda matawuqa misgeba mazagabetishe dizayssa xeellays.

Hayssan ta qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi mitha garsan payda matawuqa mizgebay mazagabetishe diza asata xeellays.

hayssan qasseka tani be7izay aaze giikko qasse asati ba kawo dooranas karde ekkanas yiidi mazgabetishe dizayssa xeellashe de7ays

ta qasseka hayssan ha7i be ashe dizay aaze giikko wogga kuwaase denba bolla daro nayti eqqi isporte ooththishe dizayssa xeellays

Tani hayssan qasseka be7ashe dizay aaze giikko gitta asati issi kuwaase ka7iza naas woyto immishe dizayssa xeellays.

Hayssan qasseka tani be7ashe dizay aaze giikku gitta wogga kuwaase denba bolla kuwaase kaa7iza asati qasseka yafarara eqqidi dizayssa xeellays

ta hayssan ha7i qasse xeellashe dizay aaze giikko nu deren gooba wothancha geetetti eriza issi wothanchay xeellishe dizayssa be7ays.

hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko wogga kuwaase denba bolla nayti kuwaase ka ishe dizayssa xeellays

qasse ta hayssan xeelizay aaze giikko nayti kuwaasa ka7i makidinne xoonidi ufayetishe guppishe dizayssa hayssan xeellays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko daro asati shiiqi uttidinne eqqidi dizayssa beyays qasseka na7u asati saroketishe dizayssaka xeellays

Ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko wogga kuwaase denba bolla nayti kuwaasa ka ishe dizayssa xeellays.

Raro kuwaasaka iza maca nayti wogga kuwaase demba bolla shiiqi eqqidi dizayssa hayssan qasseka ta xeellashe days.

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze geekko wogga kuwaase denba bolla nayti kuwaase ka7ishe dizayssa xeellays

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giekko wogga denba bolla nayti qasseka kuwaase ka ishe dizayssa xeellays

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko waaletanne qasseka qanxettishe diza daro ciireti wodhdhida miiththataka xeellashe de7ays.

ta hayssan qasseka be'ashe dizay aaze giikko qasseka ha'i ooraxidi yiida saane hessa hessa mala dumma miishata meeciza maashine be'ays

Ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko attuma nayta hu7e qanxanawu asati go7ettiza hu7e qanxiza mashina xeellays

Hayssan ta qasseka xeellizay aaze eggiikko asa nayti bana maaddana mala ha'i ooththiza miisha orobote gizayssi qasseka soho pittishe loeththishe dizayssa xeellays.

ta hayssan qasse beizay aaze giikko kaame goommay iitin ha kaame goomma laammanawu qasse kaasati izara birshiza miishara biloone birshishe dizayssa xeellays

hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko asati baas may7o sikanas go7ettiza shinhere geetettiza maashine xeellashe deays

Hayssan tani qasse be7izay aaze giikko daro asati shiiqi cugan cugan eqqidi dizayssanne qasseka kaametaka hayssa gaaththan xeellays.

ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko keeta keeyppe gittanne wogga denba gade bolla asati eqqi dizayssa xeellays

hayssan ha7i tani qasse xeellizay aaze giikko gitta wogga kaamey eqqi dizayssanne iza matarakka asati dizayssa xeellays

Qassekka ta hayssan xeelashe dizay hayssan aaze giiko woga gita kaame bolla issi adde ke'ishe dizayssa hayssan xeelashe de'ays.

Ta qasekka hayssan xeelashe dizay aaze giiko kaame ogiya bolla qasseka ola oletishe asati go'etiza issi ola kaame be'ays.

hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze giikko kaame oge bolla issi bajajey laagetishe dizayssa hayssan qasse xeellays

Hayssan ta be izaydaaze giikko keeyippe iggittanne wogga kaame gaaththa asati gelishenne keeshe dizayssa hayssan qasse xeellays

Hayssan ta qasseka xeellizay aaze giikko issi hare gaare bolla naiya galaba caanadanne iza bolla qasseka utta dizayssa beyays.

ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga abba bolla asati markabera pinnishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

hayssan ta qasse xeelizay aaze giikko gitta wogga kaame oge bolla gitta wogga kaameti laagetishe dizayssa xeellays

Hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko keehippe daro kaameti ya parara eqqidi dizayssa hayssan qasseka xeellays.

Ta qasseka hayssan xeelizay aaze giikko daro ayropinaleti issife yafarara shiiqidi eqqi dizayssa hayssan qasseka xeellays

ta ayssan qasse xeellashe dizay aaze eggikko wogga gitta kawo oosancha asati issife shiiqidi eqqidi dizayssa xeellays

ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko wogga kaamey oge bolla kaamey laagetishe dizayssa hayssan qasse xeellays

hayssan tani ha7i beyizay qasseka aaze giikko yafarara keehippe daro kaameti eqqidi indizayssa hayssan qasseka tani xeellays

Tani hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko wogga pooqe gaaththanne gitta pooqekka be'ashe woykko xeellashe de'ays

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko buro keexettishe diza keehippe daro pooqa keeththata hayssan qasseka xeellays.

Hayssafe ta ha7i xeellashe dizay aaze giikko gittatidi lo7i keexetti diza daro fuuqa keeththa ta hayssan qasseka xeellays

ta hayssan qasseka xeellizay aaze giikko keehippe leelashidi keexetti diza issi wogga keeththa hayssan qasseka xeellashe days

hayssan qasse ta xeelizay aaze gikko buro keexxettishe diza wogganne aaho pooqe keeththa hayssan qasseka xeellays

Hayssanta qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi kaame bollafe kartoonera daro eqata wotishe asati dizayssa be ashe deays.

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko keehippe daronne wogga gitta katama xeellays hakatamaza bollaka daro lo'iza keeththati deettes.

Hayssan qasse tani xeellashe dizay aaze giikko keehippe malalidi keexetti diza wogga aaho pooqa keeththa hayssan xeellays.

hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze giikkokke hippe malalidinne wogga keexetti diza pooqa keeththa hayssan xeellashe deays

hayssafe tani ha7i qasseka xeellizay aaze giikko wogga gitta aaho pooqey keexetishe dizayssa hayssan xeellays

Hayssafe qasse ta xeellashe dizay aaze giikko buro keexetishe diza gittanne wogga pooqe keeththa xeellays.

Tani qasseka hayssan xeellizay aaze giikko buro keexxettishe diza wogga gitta pooqa keeththa hayssan qasseka xeellays.

ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze gikko wogga pooqe keeththa beyays iza sinthanekka guutha nayti issipe shiiqidi ka7ettes

Tani hayssan qasse xeellizay aaze giikko issi wogga maxaafa keeththa be'ays ha keeththan issi addey nababishe dizayssaka xeellays

Tani hayssan qasse be ashe dizay aaze giekko issi asati tamari wursishe anjettishe may7iza may7o may7i eqqidinne ba kushan maykirofoone oyqqidi haasayishe dizayssa xeellays.

hayssan tani qasse xeellizay aaze giikko issi timirte kifile keeththan qasseka keehi daro nayti tamarishe dizayssa xeellays

ta hayssan ha7i qasse xeellashe dizay aaze giikko nu dere kawo ahmede abi nne qaseka gitta kawo oosancha asati iza matarakka deettes

ta hayssan qasseka xeellizay aaze giikko giitta wogga keeththey buro keexxettishe dizayssanne asati keexishshe dizayssa xeellays

hayssan tani qasseka be ashe dizay aaze egikko wogga gitta kawo oosancha aaway qasseka tamareti tamariza keeththa gaaththan eetara utti dizayssa xeellays

ta hayssan ha7i xeellashe dizay aaze giikko asati shiiqi uttidinne issi miisha tamarishe dizayssa hayssan xeellays

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga aahu gade bolla keexeti idiza keeththata xeellashe deays.

ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi cililo denba gade bolla issi hakimeta mayo mayda issi adde eqqi dizayssa xeellays

hayssan ta xeellizay qasseka aaze giikko issi tamare keeththa garsan nayti maarara uttidinne tamari shee dizayssa xeellays

ta hayssafe qasseka xeelizay aaze giikko tamare nayti maarara uttidinne tamarishenne xaafishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

Ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan daro utamare nayti ba damaxaafa oykki xeellishe nababishe dizayssa beyays.

ta qasseka ayssan xeellashe dizay aaze giikku issi timirte keeththa garsan tamare nayti maarara uttidi tamarishe dizayssa xeellays

hayssan tani qasseka beyizay aaze giikko heedzdzu maca indeti dirbadire maydinne ba kushan qasseka madaliya daro madalaya saa nera oyqqi dizayssa xeellays

Ta hayssan ha,i be ashe dizay,aaze giikko nayti tamare keeththan maarara uttidi paacetishe dizayssa hayssan qasseka xeellays.

Ta hayssan qasseka be ashe dizay aaze giikko issi shuchchafe licetidi oosettida oge bolla daro asati hamettishe dizayssa xeellays.

Ta ayssan qasse xeelizay aaze gikko wogga kaame oge bolla kaame laagetishenne qasseka kame oge matarakka qasse oosettishe dizayssaka beyays

Ta hayssan qasse xeellizay aaze giikko wogga gitta denba gade bolla qasseka daro asati issife yafarara eqqi dizayssa xeellays

hayssan qasseka ta beyizay aaze giikko buro oosettishe diza wogga gitta kaame oge hayssan qasseka tani xeellashe de'ays

hayssafe ta qasse xeellashe dizay aaze giikko haaththa oga bolla qasseka diliyenne dumma dumma miisha ta asati ginbishe dizayssa beyays

ta ayssafe qasse xeellizay aaze giikko issi buro oosettishe diza wogga kaame oge doozereti ooththishe dizayssa xeellays

Hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga leelashe kaame oge beyays a kame oge bollakka kaame laagetishe dizayssaka xeellays.

ta hayssan qasseka be'ashe dizay aaze giikko wogga gitta kaamey ba oge bolla laagetishe dizayssa hayssan xeellashe de'ays

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko kaame oge bolla asati kaame ogeza lo7athanas qasse shiiqi eqqidi dizayssa beyays

Hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze giikko buro oosettishe diza wogganne dalga kaame oge hayssan qasseka xeellays.

hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko buro keexettishe diza issi keeththa beyays iza matarakka daro asati eqqidi deettes

hayssan ta qasseka xeellashe dizay aaze giikko buroo keexettishe diza issi shuchchafe keexettiza keeththa be7ashe de7ays.

hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze giikko bamba haatte asati doydi kushe mecetishenne xeellishe dizayssa hayssan b'yays

hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze giikko issi tohettidi eqqi diza issi boono bamba hayssan qasseka xeellashe deays

hayssafe ta qasseka xeellizay aaze giikko wogga birata beyays ha birataykka qalamettidi dizassanne asatikka giigissishe iza dizayssa beyays

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi wogga bamba asati doydi mecetishe xeelishe dizayssa qasseka xeellays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze geekko wogga gita biratati qasseka qashetidi issi issora oyqeti dizayssa hayssan xeellayees